Agogo ni ɓe ɗo naftira be majum on ngam laarugo wakkati. A wawan a wata ngam paune, rowɓe ɗo waata, worɓe bo ɗo waata. Malla a ɗo mari wakkati yahugo babal kaza ɗo a wawan a lara haa totton.